Karetta sawoy asay ulo garssay sakkikko wulliinanne gidide carkkoy qassi bochchikko asay maaridi uyikko asaa sohuwaarakka sakkiiddi de"iya uluwa agissanaassi maadettiyoogaa.

Harddiiday asay son go'ettiyo hariya malatiyagaa gididi meraa qassi lo'iyagaa. Daro qommo meraara diyagaa. Yaatidi I qassi woran son gidenna woran de'iya meraakka lo'idi hare malatiyagaa.

Otoy, baattay, bashshee, keree, samppay, zazzaree asay soon ba koyyidooba oottanaw maaddiyaa miishshaata. Hegeeti soon asay go''ettanawu asaa maaddoosona.

Asay sopee halchidinne qopiddi tawu hagee koshessi hage tasi bawa gidi heba koydoba bidi dori doridi ekidi ba oykidi misha qanxidi so ekiddi yiyo sohuwaa giyoga.

Zo'o, boottaanne salo meraay ha heezzu meraay hachchi issi layttappe kasiyan tohoossa toophphiyaa dalgga manttiya erissiyaa malaata.

Ogiya giigissiyogee moorettida ogee asaa aattennan diggin makiinaakka aatuwa diggin issippe heraa asay ubbay shiiqidi hashettidi bantta iqaa iqaa akaafaa shoodiraa ehiidi giigissiyogaa.

Baddeessa zarphee asay biidi, pe'idi ufayttiidi kaa'iidi ba laggetuura issippe shiiqqidi citan citan biidi micciidinne kaa'iidi ba huuphiya shemppissidi yiyo soho.

Betee asaa naati banttaw de'iyo sohoy injjetenna ixxikko woykko olaa malan olay ha'i ha'i denddi denddid eta duussa laaliyaaba gidikko aggidi he sohuwa agi hara sohuwaa biyooga.

Tappelay asay issi sohuwaa qonchisanawu woyko wossaa kettaa gidinni hakkimmee keettaa woykko ogiyaa hagara ba hagaraa ya gidi malatanassi maadiyabaa.

Ogiyanne heeraa geeshshsatettaa nanggiyogee asaa naatussi keehippe koshshiyaba gididi issippetettan asay denddidi baagaa payyatettaa naaganaassi issippe hashettidi oottiyo ooso.

Shuchchaa keettay asay hirggi baynaan wuppu giidi xiskkanawu maaddees. Gaassoykka he menttidi woy qanxxidi kaysoy gellanawukka danddayenna gishshataassi.

Asaa huuphee woyikko paranjjatto doonan "huumaan heeriya"giyoogee macca naati biraa immidi qeeraa gidide woggaa. Qeera naatu kanchche gidennan diishin daro baggi geela"o macca naatinne wogga naata yelidi ba soon diya asaykka bantta puulaa gujjanawu go"ettana danddayiyooba.

Peessibuukee ha saatiyan naati bantta soo asaa moobaylliya shammisidi qassi so asaykka bantawu shammidi ooratabaa oorataba gala gala be'i erenabba siyi erennabaa be'anawukka siyanawukka maadiyaba.

Wosolloy geela'o macca naati ba puulaa loyittana gishshawu giidi masqqalaa baalay gaakkiyode kushiya tiyettidinne haattan munaqqidi kushiyan qachchidi ayissiyogaa wosolluwa geettes.

Yaadigiya iizeemma gi giidi eranchcha asatanne keehippe xoqqasaa tammari gakkidaageeti issippe bantta citaa citaa medhdhidi gigissidi issippe annaaccettiyogaa.

Hawaaraate woossiyo keettay asaa naata qeeraakka woggaakka lo'obaa oottanaadan lo'obaa oottikko xoossay doseesi giidi payyabaa tamaarissoosona.

Pastta keettay asay guurara oosuwaa gelanashshi biidi qan'iyaa ha sohuwaani qan'idi ba miishshaa qanxiddi miidi haattaa uyidi kaliddi biyoo keetta.

Ogiya kaamiyan goyyidi giigissiyooge biittassi issi heeraa keehippe puulaa immanassanne qassi moorettida ogee asaakka kaamiyakka aatuwa diggiyagee giigana mala giidi oottiyo oosuwaa.

Migiddoy macca asay ba puullaa loyttanaassi giidi soni gididee sooppe kare shoobettido sohuwa woykko bulachcha malaa biidi hayttan wottiyo miishshatuppe issuwa.

Betee asay carkkuwa hanotatti woykko iray away woyi olay he boottan de'iddi injjeyana xayikko aggidi sohuwa lamanawu biyoogaa.

Donoy goshshanchchay gade efiidi goyyidi giigissido biittan tokkidi he tokkidooga bul''idi, shaliddi, he shallin gakidaaga maanawukka maaddiyaaba qassi miishshin aattidaaga giya efiidi byazzin miishshaa ekkanwukka maaddiyaaba.

Asay oorattabaa galla galla saatiya naagidi odanchchay odiyoo sohuwan gidide eraadoone xaabiya ba xaafi uttidoogaa nababi nababidi asaassi aattiyoogaa giyoogaa.

Zaafee keettaa keexxanawu, tamaa eettidi qumaa kattanawu, dirssaa asi ba keettaa diridi maadettanawu qassi qanxxettennan equwa diiddi kuwawukka asay awaappe kuwan uttidi shemppanawukka maaddiyabatuppe issuwa.

Gonggee asay unccaa an qanxxidi uukkidi maanawu maaddees. Keehippe maaddees. Uncca kanchchiyawu gidennan diishin asay santtaakka an anccidi go'ettanawu maaddees.

Otoy zo"o biittaa asay bookki ehiidi munaqidi giggidi dumma dumma koshiyabata kunttidi medhdhin qummaa kattanawu maaddiya miishshatuppe issuwa.

Histiree asaa naati kase nu awati aybaa hanidi adhdhaako aybaa ootti adhdhaakko hai deiyaa hai yeletaassi qonccissiyaagaanne eti appe nababbidi huuphphiyaan kase asay hagaa haniis giidi eranawu maaddiyaagaa.

Zo'oy, boottay, karettay dumma dumma yafarani yafarettidi cora qommo meraara carqqiyan xaafetti uttidage curqqara kaqidi wotidoge Amerikka biitta qoncisiyaaga.

Mattay hagaappe kase kawuwa Yaadiga qonccissiyagaa gididi asay ubbay maayettidi ekkidi eeno giidi kaaletettiiddi gam"idogaa.

Ankkay asay tamaa eettidi qumma kattanawukka maaddees. Hegaa xalaala gidennan diishshin an a qanxxiidi epiidi algga giididee wombbaraa woykko xarapheezza meedhdhidi son go"ettanawukka maaddees.

Moqqottay asay qanxxidi he qanxxiddogee loytti melenaan de'ishin haashidi haashiddogaa qa maashiniyaan gelissiidi oydiya gididee xarphpheezaa medhdhidi go"ettanawu maadiyaba.

Saamunay asay qitattida maayuwa meeccanawu ba kushiya, tohuwa, aom"uwa meettanawu, geeshshatettaa naaganawu maaddiyabatuppe issuwa.

Yeleloy asay baagaa puulaa loyttana malaa giidi bana puulayo hagee tana taagaa meraakka kesso giidi kushiyan gididee, kushiyan loytti darotoo wottiyoy kushiyana. Kushiyan asay wottanawu go'iya miishsha.

Haattay xoossi medhdhidoba gididi issi heeran de'iyagaa. De'iiddi qassi he heeran de'iya asaassi keehippe go'aa immees. Uyanawu gidin qassi qumaa kattanawukka keehippe asaa go'ees.

Wogay de'es wolaytawu wogay de'es giddi yexiyo yettay wolaytta wogaa, wolayttan aybi de'iyako ,aybay haniyakko, aybba miyakko, asay wanidi de'iyaakko qonccissanaassi yexxido yettatuppe issuwa.

Luxxetta keettay naati sooppe bantta oyqqido miishshaa dawutaraanne, biiriya efiidi luxxissiyaagee odiyoogaa ezzigidi bantta huuphphiyaan ooratabaa ekki yaanawu maaddiya soho.

Dokiteriya Lamma Akililu beni aadhdhida daro wodetun hancciiciya giyo mittaappe harggiya xaliya demmidi he xaliya gaasuwan daro wodiya payyatettaa hiillan diya biittan erettidinne kaalettiiddi de'ida asa.

Inxxooxo parkkee asay basoo asaa, ba naata issippe ekkidi biidi he boottaa be'idi ufayttidi ba huuphphiyakka shemppissidi yiyoo sohuwa.

Haasayay odi besuwan odanchchay ba xaafi wottidi oyqqidoogaa galla galla oorattabaa siyidi eriyoba gididee siyennabaa galla gallassikka aattidi asay tamaarana malaanne ezggana malaa aattiyogaa giyogaa.

Badallay asay zeridi zeridogga bul'di bul'idogga shalidi shali simmin qassi ka'idaaga tiyaan doyssidi melin qassi gaacisidi oyttaa uuki maanakka madiyaaba.

Goshshay naa"u boorata waaxxata kaduwanne qambbaraa a bolli wottidi gade efiidi eta waaxxidi yaane haanne laagiidi goyyiidi hemettissiidi oottiyo ooso.

ode be'oy oorattabaa galla gakka cima asaa gidide qeeri naati soon uttigidi sooppe karebeenan ooratabaa ooratabaa siyyi erennabanne be'i erennabaa gidide kassekka qa siyyide diyooba soon uttidi be'ana danddayissiyaaba.

Gediyaa kuwaasiya kaa'iyoogee asaa naata keehiippe maaddees. Bolla minttesinne koolees hegaa xalala gidenan diishshiin nu suutta xaphphotikka suure bantta oosuwa oottana mala maaddees. Hegappekka harabay qassi miishsha bagaara gidikokka kaa'idi miishshaa ekanawu maadees.

wolayttatto doonay asay haasayaa xaafuwa ezzguwanne nababbuwa suure keehippe luxidi erannawu maadees.

Qaalihiwote woossiyo keettay asay sambbatan woggaa woggaa maladdo guuraara denddidi biidi xoossaa woossidinne galatidi yiyo sohuwa.

Wogga ogiyaa doonan kaqqetti uttidaagee woraqqataara giggidinne puulati uttida Kawo Xoona pootoy beni wolaytta gishshawu bana aatti immida kawuwaa qonccissiyagaa.

Teenisiya kaassay naa'u asati yabagaaranne ha bagaara eqqidi gidduwan banttakko yiyaa qeeri kuwaasiya yaane sho'iidi haane sho'iidi anaccetti ka'iyo kaassa.

Ajjooraa soossoy asay shemppuwa ekkiyo saatiyan, tamaaretikka bantta timirttiya wurssiyo saatiyan bantta huuphiya smemppissana giidi biidi be'idi yiyo sohuwa.

Ogiya doonaani saaniya kaqqidi erissiyo sohoy asay ba miishshaa immidi ba koyyiddo qummaa dooridi miidiinne uyidi he bootan shemppidi ba soo baanawu woykko ooso keetta gidikkokka go'iya sohuwa.

Motoree asay issi sohuwappe ississaa baanaa giikko keehippe maaddees. Gaassoykka beni wodiyan asay baqquluwan biyode gami gakkiyossaa ha'i elellidi yaa biidi haa sohuwara simmanawukka maadiyaba

Karetta kuulee asay macca naati geela'o gakkidaageeti issi sohuwappe hara sohuwa baanawu sooppe kare kiyana koyikko bantta puulaa gujjana mala giidi bantta deemuwan tiyidi kiyiyoogaa.

Xawula keettaa biidi asay ciirissidinne giigissidi he giigisidoogan oydiyaa gididee wombbaraa alggaa gididee giigissidi maadettanawunne go"eettanawu maaddees.

huuphphiyaan wottiyoo arttiyaa giyoogee geela'o naati bantta meraa keessidi banttana loyttana mala giidi awuko issisaa bantta qoppidosaa baanawu kiyiidi ba pulaa kessanaasi huuphphiyaan wottiyoogaa.

Shoro assay yehuwan giddin yettan, hayquwan giddin bullchaan, idiryan gidin issppetettan sure siqqetidi de'iyageetta.